Omushaija ashutami aha kiharani arikusheka ajwaire oburahuri omu maisho esaati ya mutare eshaaha omu mukono aha mutwe gwe hariho ebijwaro.

Omusiri gw'amajani gari omu rangi ya kinyaatsi harabiremu obuhanda rwagati hariho emiti eri omu rangi ya kinyaatsi

Omushaija ayemereire rwaagati y'omuryango arikuranzya ajwaire akakokoro k'erangi ya mutare, na gilavu omu ngaro esaati ey'emikono miraingwa empare erikwiragura

Omushaija ashutami ari kunywa. Aha musikye n'aha musikye hariho abakazi babiri omwe aine efuka omu ngaro, enyima ye ataikireho akashero karimu eminekye ayezirikire ekitengye omunda.

Ebijuma ebitererize omu nyiriri ezitarashushana. Bimwe biine amabara garatukurinkana ebindi biri mu mabara ga kinyaatsi ebindi mu mabara garairagura biine ebbeeyi zitarashushana.

Abantu beemereire omu runyiriri, omwe ajwire enkofiiri ya mutare omu mutwe, enkwanzi za mutaare omu bitsya bataireho eminagiro omu mabega endiijo bagyezirikire omu mabondo gaabo

Omwana asinikire amaino ga mutare harimu ebyokurya ga kinekye aine n'amaisho ga mutare harimu nekiriragurirwa r'wagati

Ebyato bipakingire aha mutwe gw'enyanja, hariho ekyato kihango munonga kiri mu rangi ya mutare n'eya mutuku harabizemu obwoma busigisize erangi ya bururu bukye, hariho enju.

Enjoki erikwenda ekyokurya aha kimuri eine erangi ya eriragura harabizemu n'obwa kinekye, amapapa g'okuguruka. Erikugyezaho kukurutamu ebyokurya.

Enjoki eri omu kirabyo erikurondamu ekyokurya. Ayine amaisho gaariragurira, akabunu kariragurira amugongo hariho ekyoya kyamutare, eine amapapa abiri.

Abantu bari rwagati y'amaizi omu kaato, omwe ayererize omukono ajwaire esaati ya mutare, omushaija ajwaire empare ngufu ya bururu ataire omukono aha kuju.